Dɔɔ kaŋ la a kyaaɡyere noba foomore a de sola panɛl a biŋ a niŋe soɡa a paŋ de baatere a kɔnɛɛte te eŋ a be a paŋ de a kyaaɡya boma a kɔnɛɛte eŋ a foomo eŋɛ a are.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

Neŋgyɛmaa la a are, a dɔɔ kaŋ gbie o dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo ane pɔge k'o vaare bone o zu kyɛ k'a dɔɔ kaŋ zeŋ gbɛrɛɛ dakogi zu ka ba de boŋkaŋ naŋ waa pelaa a mara ne bone.

Pɔgebɔ banaare la kyɛnɛ bata gaa te beɛrɛɛ a kaŋ, k'a bata a mare bibiiri, kaŋ tuo bɔtɔ ne boma ka kaŋ meŋ tuo roba naŋ waa giriin, ka kaŋ pɛgele kataweɛ kyɛ ka kaŋ meŋ pɛgele a bɔtɔ kaŋ o naŋ mare a bie ka o bɔɔdogaa naŋ waa zeɛ lɛ o naŋ mare ne a bie a kyɛnɛ ne.

Noba la a doŋro koɔ a sie peeto lere a doŋro a koɔ ba waa gymaa lɛ a pɔge kang naŋ be a be sege o nuri a teɛ kyaare o mɛŋe lamboroŋ ka kang a ba su kpare k'o waa doɔre ka kang meŋ su kpare pilaa kyɛ ba yage zie ba su kpare.

Pɔɔsaraa la zeŋ a diire o kɔmpiuta a eŋɛɛ wɔɔkyi kyɛ maaloo zu a su kaayaa naŋ waa sɔglaa a laptɔp meŋ eɛɛ sɔglaa kyɛ ka kolee binaa o nimisugɔ ka kõɔ mine be a be a wa dɔre.

Tontonma la be ba toma zie ka pɔgeba kyɔŋ ba nigeŋ ba ba sue kparepeɛlle a zeŋ a pɛgle karetadɔre a pɔge mine pɛglɛɛ ba bi ba bibiiri ka a dɔɔ kaŋ meŋ are a be su kparepelaa.

Bibiiri bayɔpoe la be dieŋ a zeŋ dɛre zu ka bonyenaa zeŋ a dɛre seɛ a nɔge o kparoo lɛ gyere pɔge o zu kyɛ ka pɛmpeɛle meŋ biŋ a nimisogɔ a waa ŋa kuntuŋ ka kaŋ a fo o nɔɔteɛ bare.

Lɔ pelaa kaŋ ne lɔ zeɛ la a ngmɛ taa a sori eŋɛ a lɔ zeɛ niŋe leɛ kyaarɛɛ a o tɔsobɔ na meŋ na e lɔ pelaa kaa nobɔ paŋ a are kaara kyɛ kaa niŋesugɔ ka lɔ ɛɛ moto deme a kpare taa dɔɔ ane pɔɔ a wa kyɛnɛ kyɛ ka dɔbɔ a are a de nyoboge nɔwoɔ a pɔge l nyobogre.

Gbeŋme la a nyoge mɔnaao a biŋ a gbeŋme naŋ araa be eɛɛ gbeŋmaa yoɔ a ngogaa mɔnaao kaŋ biŋ ka anaare a duŋ mare a zukuriŋ kyɛ ka kaŋ meŋ gaa duŋ maraa zu kaa kaŋ ti puore kaa gbeŋme karoo yaga yaga lɛ ko waana a zoro waanaa a taaba zie.

Bondiiri la be perɛte poɔ, a perɛte waa pelaa bɛŋ ane mui la be a perɛte poɔ, bɔɔdeɛ ane gyɛnlee ane zɛvaare mine naŋ waa giriin, amine meŋ bebe a perɛte poɔ banaŋ boɔlaa taaleɛ, kɔkɔlenyaga la lɛ ana la be a perɛte poɔ.

Dɔɔ la are dãã die poɔ a nɛb eŋ a su a o suuruŋ eɛ zeɛ a poɔ dene na waa dɔre k'o deɛ kpare doɔ kaŋa eŋ a o nu poɔ kyɛ pɛgele baagi zeɛ a dãã die poɔ a boma na banaŋ boɔlɔ kiretiri be l'a kireti poɔ a biŋaa o niŋesogɔ k'o araa baa poɔ a eŋ nimigilli.

Yɛre la kpɛ ba puoroo zie a yi ka lɔaayi are be ka ba ngmaagyile a lɔɛ kyɛ kaa ba nobɔ yaga naŋ ba taa tɛgroŋ a yire a musire poɔ a dɔbɔ mine suee kparezeɛ a kyɛ vɔgle zupil kyɛ koo nyogoo kɔkɔre ka a pɔge kaŋ meŋ gyile wagyɛ pelaa kaa dɔɔ meŋ su kparoo kaŋ kyɛ de zupilzeɛ a pɔgoo zu kaa dɔɔ kaŋ meŋ su kparepelaa kyɛ gyire bone kyɛ de bon pɔgoo zu meŋ.

Zie la ka vūū a di ka boma yaɡa a sãã lɔɛ nyɔɡɛɛ vūū a di a zaa pap ka nenyenaa zaa ba yi yiri araa a sensoleŋ naŋ di o zaa pap ka a vūū kpinnime lɔɔre a wa are a kpinne a vūūnee a sori na peɛle a be.

Dɔɔ kaŋ la de bonne eŋ o noɔreŋ a terɛ duosaama a teŋɛ poɔ ka dɔba a ŋmaagyili o a kyɛllɛ a duoro o naŋ korɔ ba ba sue kootusɔglɔ ka kaŋ vɔgle zupili ane ba mine naŋ ba vɔgle zupile.

Pɔge la a zeŋ maala bondirii, o zeŋɛɛ dakogi zu a nyɔge o gbɛɛ pegele kyɛ de sɔlee a zeŋ ŋmaara boma, a bondirii mine bee perɛtɛ poɔ naŋ waa pɛrɛpɛrɛ, a roba kaŋ eɛɛ buluu kyɛ k'o mare vūū a zeŋ kyeenɛ a boma o taa sɔlee.

Noba la seɛrɛ a ba ɡbɛɛ poɔ ba eŋɛɛ kyiimɛ kyɛ ba seɛ maŋkue naŋ waa dɔre ka ba mine su kparoo na waa zeɛ kyɛ le duku a ba zuiŋ ka ba seɛrɛ a be poɔ ba zaa eɛ noha bayoɔpoe.

Pɔge kaŋ la eroo yaako yɛlɛ, o tuo a boma mine ne perɛte, a boma mine naŋ be a perɛte poɔ eɛɛ; kãã, boraase ane anaŋ banaŋ maŋ de a pɔleserɛ ne nɔɔteɛ kyɛ pɛgelaa mine ne rɔba a ba taa tɛgeroŋ k'o are a be.

Pɔge la a ane bibiiri be gaadin poɔ, a bibiiri eɛ bata, o sɛle l'a mine ka ba kaara lɛ onaŋ sɛle o de l'a nuwoore eŋ a o nu poɔ kyɛ pãã wuluu ka o na nyɛ a teere mine eɛ dɔre k'a mine a zeɛ ka ba pãã kaara, ba haa meŋ eŋ a nuwoore.

Dɔɔ kaŋ, kanekanna kaŋa wulo bibiiri ba karendie poɔ, a bibiiri heŋɛɛ dakogi zu, banuu la be a dɔɔ niŋesogɔ kyɛ ka kaŋ mine, bamine a be a puoriŋ, a dɔɔ tēɛ o nu boɔlɔ a bie kaŋ k'o iri a wuli boma na onaŋ wulo ba, k'a bie meŋ tēɛ o nu, o araa bilakibɔɔte seɛ.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

Ŋmenaa vuu la ka dɔɔ kaŋa a eŋnɛ o vuunii la kyɛ ennɛ a ŋmenaa vuu o sue siŋgiliŋti naŋ e sɔglaa kyɛ de lɔɔre batire a kyɔŋ taa a de a waayɛre a sugl sugle taa a ennɛ a ŋmenaa vuu.

Nempelaa ne bibiiri la be die poɔ ka ba zaa a laara ka pɔge kaŋ a be a dieŋ a meŋ zeŋ a tebol zu a de o foon a beŋ o niŋesogɔ a be o ne a bibiiri naŋ be kaa bibile kaŋ be a nempelaa niŋesogɔ kaa nempelaa leɛ koraa a onoŋ koo laara a dieŋ.

Daa poɔ ka ba be ba doore boŋ gymaa boodeɛ be a daa poɔa doore tabol zu

Nɔɔteɡyamaa la a biŋ a ba taa tɛɡeroŋ a mine ba naŋ maale ba deɛ libie a eŋ a nɔɔteɛ nyɔboori eŋɛ a maalaa ka veɛlɛ pananna a waa ŋa paleŋ piɡri kpeɛroŋ naŋ waa lɛ.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ la gaa ka ba ɔŋ kõɔ ba kyɔŋ la a ba kɔŋ-ɔŋ boma a pɔge kaŋ waa bɛroŋ lɛ a su kparoŋ ka mɔŋkuri sɔgelaa k'a kparoŋ meŋ e sɔgelaa kyɛ ka kaŋ meŋ a ɔnnɔ kõɔ ennɛ a bone poɔ k'a kɔŋ-ɔŋ lɔɔre meŋ are a ba niŋesogɔ be

Kuori zie la ka ba be ka kūū daɡa a biŋ ba niŋe soɡa ka dɔɔ a ɡaa ɡbi dumo a puoro a pɔɡe kaŋ ka dɔbɔ bayi a zeŋ a pɔɡebɔ bayi sensooleŋ kyɛ ka ba ŋmaaɡyili o kyɛ ka ba kyɛlɛɛ ha pãã are a ŋmaaɡyili ba.

Paatoroo koɔroo zie la ka pɔɡebɔ mine bayi ane bibiiri bata a are a bibiiri seɛ kursɔɔlɔ kyɛ su kparpeɛle a pɔɡe kaŋ pɛɡelɛɛ baaɡea ayi ka kaŋ meŋ pɛɡele bonyenaa ka dɔɔ kaŋ zɔɔ moto a tara ba a hɔɔle kpoɡele kyɛ de a baaɡe kaŋa eŋ a niŋeŋ kyɛ ka lɔɛ ayi are be ka a lɔɔre kaŋ waa pelaa ka kaŋ meŋ waa buluu ane nensaale enfuoni.

Die poɔ la ka dakoɡro bebe a dakoɡro waa peɛl a dakoɡi zumɔzumɔ na mine la a die sensooleŋ tabul be la a be poɔ ane naasaalaa fiɡiraa na maŋ be a die poɔ a fiɡre.

Dɔbɔ mine bayi la ɡaa ba toma zie ba tonɛɛ ba toma a dɔɔ kaŋ vuunee la a su kparoo naŋ waa woɡi kyɛ vɔɔle kpoɡele ka kaŋ meŋ su a kparoo naŋ waa woɡi kyɛ meŋ hɔɔle a kpoɡelea ɡaa be a monsumo pareŋ a tona a ba toma.

Nobɔ kyɛnɛ kyɔŋ paalaa sokoɔraa zu a dɔɔ kaŋ deɛ sue kaayaa zoŋkoroŋ lɛ a deɛ a kootu kaŋ le a seɛ kyɛ su kaŋ koo waa zeɛ kyɛ yɛre baage kaa dɔɔ kaŋ de daŋgbal a teɛ kaaraa daŋgbal meŋ eɛɛ zeɛ kyɛ ba sɛge boma eŋaa a ba puoreŋ sɛgre naŋ ba puorɔ.

Nobɔ la be miitiŋ poɔ a zeŋ pɔgebɔ ane dɔbɔ a dɔbɔ mine arɛɛ la ane pɔge kyɛ kaa pɔge kaŋ gaa zeŋ a kyaare flak kaa pɔgebɔ yaga zie a naa dɔbɔ a zeŋ a a pɔɔ naŋ are o nu duruŋ sɛŋ kyɛ kaa pɔɔbɔ bayi a zeŋ a kyaare a ba naŋ bayi naŋ are.

Bibile gyamaa la be karendie poɔ a karema eɛɛ nasalpilaa o leɛ o nu maab kyɛ ziŋ kɔŋ a bibile kaŋ naŋ taa magdelee a bibile kaŋ be laa karema nige a mare baage kyɛ maaloo zu a bilaabɔtɔ meŋ be laa ba puoriŋ kyɛ kaa dɔɔ gaa araa a diŋdɔnoɔriŋ.

Die poɔ la ka ba wuli boma, ba wulee boma naŋ kyaaraa die poɔ, vūū ane be banaŋ maŋ gaa dɔɔ baŋgyeraa, naasaalaa naŋ boɔle ka filasa kyɛ ka kabɔɔte meŋ biŋ a die poɔ k'a naasaalaa figiraa meŋ kyaanaa dieŋ kyɛ ba de filaawa a biŋ a die poɔ naŋ e zeɛ.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la are a ɔnnɔ kõɔ a ennɛ rɔbare ane talakpomo poɔ, a pɔge kaŋ seɛ wagyɛ ka kaŋ seɛ mɔŋkuri sɔɔlaa ane wagyɛ ka lɔɔre gaa te biŋ ka kaŋ a lɔre kyɛlɛɛ waa zeɛ k'a kyɛlɛɛ waa pelaa ka kaŋ tuo kõɔ.

Pɔɡe la a are ka bibiiri a ŋmaaɡyili o a nyɔɡe o kori o seɛ sɛŋ na a pɔɡe eŋɛɛ nimiɡyele kyɛ seɛ muŋkuri na e zeɛ kyɛ su kparoo na e pelaa ka a nu ŋmaa sɔɡelɔ kyɛ o ɡyere baaɡe a bibiiri bayi sue kparoo na waa zeɛ ka kaŋ leɛ nyɔɡe o nu leɛ mataa kyɛ seɛ kurɡbɛŋmaa a onaŋ naŋ kori a pɔɡe seɛ seɛ trɔzapelaa.

dɔba bayi ane pɔgba la are a dɔɔ kaŋa de a bonkaŋa kɔre a dɔɔ kang a tuure bon o nu poɔ kyɛ ba zaa bata eŋ nyɛboowoore a ba nyobobog poɔ naŋ are a kyɛ.

Bibiiri mine la are a wulo ba saakonnoo a bie kaŋ seɛ a ba saŋkoŋ boma o sue kparpelaa kyɛ ɡyere a ɡaŋɡaa ka a ɡaŋɡaa lomboe a toɔne zeɛ a wa ɡyili kyɛ a ɡaŋɡaa waa pelaa ka o eŋ nɔɔtedɔre.

Neŋgyɛmaa la a are, dɔbɔ banaare zeŋɛɛ teŋɛ sogɔ a goɔle ba gbɛɛ a su kpare tɛɛtɛɛ ka pɔgebɔ araa ba puoriŋ a meŋ toŋ, a pɔgebil bayi sue kaayaa k'a ba waa nyɛ kpare wogiri, o waa ŋa bone naŋ waa dɔre ka dɔbɔ meŋ araa be, nempelaa eɛ bayi kyɛ ba ba sentaa.